Esikhathini esinengi nxa kuphekwa, kulaba abazinga eliphezulu kulapha esihlangana labo ababizwa ngo shefu abagqoke impahla ezifana lalezi ezisemfanikisweni, kukhanya kulapho okuphekwa khona ukudla okungathi kuphezulu okungathi kusezingeni eliphezulu.